As population dey increase, land wey be sey been dey, dem dey reduce so land dey scares. Pipo dey build house and dere dey build factory on top place wey be sey um maybe dem dey use farm before or place wey dey suppose use farm. So land no be too dey like before, another thing again be sey di demand for food don increase as per sey pipo wey be sey dey chop di food err don plenty pass how e tek be before and sey land no dey as um e dey before. More pipo dey need food to eat as um population dey increase. Farmer dey under pressure to err mek, mek dem produce more food and another reason be say err land, water and other things some other resources wey be say farmer been dey, dem be need no really err reach dem again becos di pipo wey dey use am don plenty pass di number of err resources wey been dey. Di water no dey like how e tek dey before, water wey be sey pipo dey tek farm pipo don carry am don dey use go deir house. So all dis things na in dey affect err farming.

for our side security no too dey like dat so all dis insecurity wahala don dey affect how farmers dey take farm dia product wey be sey e no be as how e take dey be before wen bandit and maybe all dis unknown gunmen if dey attack our village farmers dem dey fear for dia life so dey no dey too fit go farm like dat dis ting dey make am hard to maybe plant or maybe even go farm go harvest because sometimes sef all dis pipu dem go say you gads pay moni give dem before you fit go dia your own farm wey be sey you farm or dey no go even allow you at all sometimes sef all dis bandit dem dey dem go even steal wetin you you farm so you no e no dey encourage farmer wey be sey make dem go farm dey go steal dia crops and maybe even dia animals too all dis tings dey make as how food dey for country e dey make am dey reduce because de farmers wey suppose do dis ting dem dey fear for dia life security no too dey for dem dey no dey fit go farm as dem dey go because if dem go farm pipu wey go kill dem dey der so dey just believe sey if dey stay dia house dia life go dey safe than make dem go inside farm go go risk dia life so all dis tings dey cause make de prices of food make e make e go high for market because food no too dey like before